Tablah bii, tablah bu wekh la, tableaux legaye kaii la, teh gai njui wohneh khibarr.

Ñaari jaaro la, nãari jaaro la tè mungi ameh bereh yu barri, ñaari jaaro la, ñaari jaaro.

Mung cii machine bi di horl, gigain bii mung cii machine bi dii binda, gigain bii mung cii machine bi dii binda, teh gigain bii mungy sol kaarlah teh mungy sol chaine ak jaarou.

Stacho bi Mungi neka sey ganaw neek stacho bi Mungi ameh kolar militeri .sey ganaw i neek mofa neka